Omuntu arikunaba omu ngaro n'esabuuni n'amaizi aha kinabiro ky'omuju ajwaire esaati ya bururu.

Abashaija babiri barikuteera omupiira gw’ebigyere omu kishaayi aha rubaju hariho emiti.

Enyawaawa eyemereire ahomire. Aha rubaju hariho obunyaatsi bwingi.

Ekeereziya eine eminaara ebiri n'amadirisa hariho omunaara gw'esimu n'omuti n'obunyaatsi

Ente nez'amahembe mahango ziriyo nizirya ebinyaatsi omu faamu omu eiritsizo.